My country pipu how una dey, wetin dey happen, tory wey I wan yan una ontop puff puff. Puff puff na wetin we dey like pass for Nigeria, mama, papa, pikin, aunty and brother na wetin we dey like. Puff puff, dem dey make am with flour, yeast, sugar and salt you go miss am well well, kon put water, kon put sugar, kon put yeast inside kon miss am well well, knead am well well den you go leave am make e kon big well well well well for three hours den you go kon put oil for pot wey water no dey inside oh, you go kon allow di oil make e hot well well, you go kon dey fry di puff puff, you go kon dey turn am you go turn am sotey e go dey colour brown, put den, den you go kon put puff puff inside am turn am turn am den e don ready you go kon remove am from di oil, wait till all di oil comot na den you go fit chop am well.

barn of corn. na big place wey dem dey use store corn, after dem don harvest am o, dem go con park all dis corn, corn dry am wellu well, wellu well inside wetin dem dey call barn of corn. dey con dey store am for dis barn, mek e kukuma dey dere wellu wellu. dis barn dem dey help protect corn from rain, also from sun o, all the hot weather na from all dis small, small, small, small animal wey go fit con chop am, wey go mek am, mek e spoil, dem go lock dis barn wellu well wellu well, mek thief no enter go collect wetin dey inside. barn of corn, dey very important wellu well wellu well for awa farmers dem, e dey help dem put the corn well mek e for no spoil. the corn, i mek de con for sell am for market, wen the time to sell am reach, e dey help dem for tommorrow, e dey help dem ge wetin dem fit chop tommorrow, dey help dem get wetin de fit sell tommorrow, dis barn of corn e dey help keep awa corn well from all dis ting wey go fit spoil am. barn of corn, e dey better for farmers o, and dey encourage farmers dem to dey get barn of corn mek de dey put am for house.